Tukke ayfeta wodera mithaafekka maxidi qassi koshshiya oosota ubbaa iyawu besseyssa ooththidi melisidi bessiyadan qassi giya zaarethi ehiya wode lo7o miisha immoosona.

Goshsha oosoy nu gadiyan daro maaduwa immes. Asay oison laamettiyabattappe issoy goshsha ooththo ooththidi bantana dichchiyayssa gidishin goshshan aqiya asay daro wode banta goshsha oosa wodera wurssidi laame demmosona.

Kase wode lo'o go'ay diyabati koshsha woden nu go'etiyabati wursidi dhayonna malla uuththata gidin issi issibata dalgisidi daayssi oosoy nuuppe naagetiyaba

wode hida miishata go7ettidi uutha haashethata giddin hara haara oosota nuni daro wodeya moonna shin qantha woden oosa pollanaw saafe wode go7ettidi wodera hananaw ubbabas wodey hidabati daro oosona

kaameta go'etidi issiis oosota qanta woden oosoy mooteya nuni suurera go'ettanawu qasseka coobesan wodey aadhdheyssa qaamsdi maadettanau maaddees

Uththay darko dozata giddon de'issa giddishin daro wode kase wodey asa daro madetiya uththay koshapeka issi issi wodiyankka mehetaskka giddin daro maddes.

issi sifata zeeton zeredi go7etethay mwadey kasetupe la mittidi ha7i ooratha oosota ooththeyssa gidin wonto de7iya dichas baaso gideyssy erettewa

Issi si sinthe luxida asay tamarida asay qassi hara tamaru naasaka gidin ero naasa ogebesoy nu asay issifetethan diccanawu maattes

ciililo doozatinne ciishshati daro asa kare gadeppeka yidi yuushi xeellidi nu gadeyas miishanne issi sibata gelsanas go7iya bata

Ee zal'enne issi issi oosothi ogee gaxazan asay elelidi issi bessappe woxishe yiiya wodekka maadanaas ekiddi ba ooisuwa sinthe polisaas go'a immoosona.

Issi issi othota issipe nuni gididi qasi orathabataka nu gades osoy nu gadiya dicanawu won't qasi lametanawu hara harabata ekada yanawu lo'o gidiyayasa issipetethan osoy besiyaba

He beni wode nu asay dharcetha zeretha go7ettes hessanikka ayfey he mela daribeettenna ha7i qass wodey hida mala asay zeeto zeretha go7eti agan ayfeykka dummates qaseessa.

Haatha teqethay daro wode lo'o go'a immes poo'iyabata haysa xompeta nu heeras dalgisidi oothanawu haatha teqethay daro go'a immes maades .

Mizata kushiya besan hemidi mati de'iyasan peshidi haniko nu deriyas imiya go'ay maathay heysa heysa malati darobay de'iya gishaw suren naganaw beses.

Ee puuttota nuni tokkidi issi issibata go'ettanawu away awaiza herattanka haaththata go'ettidi dichchikko nu gadeya wontto lamettanawu kassi hachchi miina ooththikko wonttos diya dichcha oogeya bessaya gisho ooththanas bessees

isisi do7ati soho heeranka gidin qasse haaki woran beettiya do7ati ase malalisiya do7ata giddon doossona malas kio korcheti zareti hessa essa malawaqi ase malalisosona